Umwonga mutomuto ufise amazi asa n'umugina, ukikijwe n'ivyatsi vyinshi ku ruhande bifise ibara n'urwatsi rubisi n'utundi dushurwe dufise ibara ry'umuhondo hamwe n'ibivu vyinshi ku ruhande.

Ubwoko bw'ivyamwa bita imandarini ziteretswe ahantu hamwe zifise amabara atandukanye harimwo izisa n'urwatsi rubisi hamwe n'izifise ibara ry'umuhondo, bariko baragurisha zikaba ziryoshe cane.

Ubwoko bw'ivyamwa bita indimu zifise ibara ry'urwatsi i rubisi zimwe zikaba ziterezwe mu gaseke gafse ibara ry'urwatsi izindi agafise ibara ry'umuhondo izindi agatukura vyose biterezwe mu giseke kinini.

Inka nini cane ifise amabara atandukanye, harimwo iryera rivanze n'iryirabura, ihagaze mu kiraro cayo, i ruhande yayo hari umuntu yambaye agapira kera, iyo nka akaba ata mahembe ifise.

Ubwoko bw'igikoko kinini cane bita imvubu zihagaze ari zitatu, zibiri nini n'iyindi ntoyi. Ico gikoko kiba gikunda kuba mu mazi kirya ubwatsi gose, kikaba gifise ibara ry'umugina.

Ubwoko bw'inyoni bita inuma ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura n'amaso atukura ihagaze ahantu mu bivu bifise ibara ry'umuhondo iruhande y'akajerekani.

Ahantu hanini hatewe ibiti bire bire gose bifise amashami mare mare ariko amababi menshi cane, musi yaho hakaba hari ibindi biti bitaraterwa bikiri bito biri mu dufuko twinshi.

Ubwoko bw'igikoko bita imvubu, kinini cane gikunda kuba mu mazi gose kiry' ubwatsi kikaba gifise ibara ry'umugina, kandi ico gikoko gikunda kury'abantu gose.

Igiti gifise amababi mato mato, afise ibara ryera rivanze, n'iryo urwatsi rubisi, iri iruhande y'uruhome rw'inzu rufise ibara ryera, hamwe n'igiti kirekire ku ruhande.

Inka nyinshi cane rwose zifise amabar atandukanyi harimwo izirabura izera zifisi bararyaumugina n'izivangavanze zihagaze ahantu hamwe mu bivu hakikijwe n'ubwatsi bwinshi rwose ku ruhande.

Inka nyinshi cane harimwo izikuze hamwe n'inyana, zimwe zikaba zambaye amahereni ku matwi afise ibara ry'umuhondo, zikaba zifise ibara ry'umugina zikikijwe n'impene ku ruhande zifise ibara ryera.

Umurima munini utewemwo ibiterwa bitandukanye, harimwo ibigori bifise amababi mare mare afise ibara ry’urwatsi rubisi hamwe n’ibiharage, n’imboga nyinshi bikaba bikikijwe n’inzu kuruhande.

Umurima munini cane utewemwo ibitegwa bitandukanye, harimwo ibiharage bifise amababi mato mato, hamwe n’ibigori bitaramera neza, hamwe n’amateke afise amababi manini manini asa n'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'inzoka nini cane bita insato ,yizingiye kugiti kirekire kiri mumazi , iriko iragenda amazi akaba afise ibara ry'umugina akikijwe n'ishamba kuruhande y'ivyatsi vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Inka nyinshi cane gose nini nini zifise amabara atandukanye harimwo izirabura, izera, zifise ibara ry’umugina n’izivangavanze ziri hagati mu kiraro zikikijwe n’abantu benshi gose.

Inka nyinshi cane zifise ibara ryirabura ziriko zirarya ubwatsi busa nk’ubwumagaye. Izo nka zikaba zitanga amata menshi, imwe muri zo yambaye ihereni ifise ibara ry’urwatsi rubisi.

Inka nini nini zifise amahembe maremare ikaba ifise ibara ryumugina iri mukiraro cayo iriko irarisha ubwatsi hanze, iyonka ikaba itanga amata meza gose.

Umuntu yambaye ishati y'amaboko maremare y'amabara atandukanye, akenyeye igitenge, asutamye mu murima munini utewemwo ibiterwa vyo mu bwoko bw'imboga bifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ikiyaga kinini cane gose gikikijwe n'ahantu hanini hubatse utuzu dufise amabati y'ivyatsi hamwe n'ubwato buri ku ruhande bufise ibara ritukura, bikaba bikikijwe n'ibindi biti vyinshi ku ruhande.

Ubwoko bw'inyoni nini cane iri mu bwoko bw'igisiga ifise amabari atandukanyi harimwo igirabura igera iryo umugina n'umunwa usa n'umuhondo biriko iraroba ifi ifise mu maguru mu kiyaga kinini cane.

Umugore yambaye agapira n'agatambara gafise ibara ry'ubururu, afise akadobo mu ntoke gafise ibara ry'ubururu, ariko agaburira inkoko nyinshi cane, zifise ibara ry'umugina zitarakura neza.

Ubwoko bw'igikoko bita ingona kinini cane, gifise ibara ry’umugina n'ayandi bivanganye, ico gikoko kikaba kiba mu mazi cane kandi gikunda kurya inyama gose.

Umurima utewemwo ibitegwa bitandukanye harimwo ibiharage bifise amababi manini manini bisa n'urwatsi rubisi hamwe n'imboga ku ruhande. Hakaba hari umuntu yambaye umupira w'amaboko maremare w'icatsi kibisi n'ipantaro ariko arabisoroma.

Umugabo yambaye agapira kera n' ipantaro y' ubururu ahagaze afise inkoko muntoke nizindi nyishi iruhande yiwe zifise ibara ry'umugina zihagaze ahantu hamwe munzu nini cane.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa vyinshi bitandukanyi hamwe n'ivyatsi vyikujije bifise ibara ry'urwatsi rubisi kabukikijwe n'iyundi murima hakurya yawo iteyemwo ibigori hamwe n'ibiti vyinshi ku ruhande.

Ubwoko bw’igikoko batunga citwa ingurube, zihagaze zikiri nyoya zifise amabara atandukanye, harimwo izera, izirabura, hamwe nizindi, zikaba zihagaze mukazu kazo mubivu.

Imisozi myinshi cane gose iteweko ibiti vyinshi cane bifise amashami menshi n'amababi menshi afise ibara ry'urwatsi rubisi. Hamwe n'inzu nkeya zigiye ziri kuri iyo misozi.

Imisozi myinshi cane iteweko Ibintu vyinshi bitandukanye, harimwo ibiti vyinshi gose hamwe n'ibitoke bifise Ibara ry'urwatsi rubisi ikaba ifise n'amabarabara hagati yayo.

Ishamba rinini gose ririmwo ubwoko bw'ibiti butandukanye: bimwe bifis'amababi maremare gose n'ibindi bifis'amababi menshi cane afis'ibara ry'urwatsi rubisi ivyo biti bikaba bikikijwe n'ikirere ciza gose.

Ubwoko bw'igikoko bita imvugu ziryamye ari zitatu hejuru ku misenyi zikikijwe n'amazi ku ruhande hamwe n'ibiti vyinshi rwose bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Inka nyinshi cane rwose zifise amahembe maremare zikaazifise amabare atandukanye harimwo zifisa ibara ry'umugina izirabura ni zera bivangavanze zirike ziratambuka mw'ibarabara ryivu kikijwe n'amabuye ku ruhande.

Umuntu ari mu murima muto muto utewemwo imyumbati ariko arawugira neza kugir iyo myumbati iyo myumbati ikure ikab'ifis'amababi mato mato bita isombe afis' ibara ry 'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'inyoni nininini zifise umunwa muremure zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura n'iry'umugina zimwe zikaba zihagaze ku giti izindi ziriko ziroga mu mazi.

Abagabo batatu batandukanye bariko barakora icuma gikoreshwa mukuvomera amazi ibiterwa bitandukanye , harimwo ibitoke bifise amababi manini manini harimwo n’urwatsi rubisi .

Umuntu yambaye agapira gafise ibara ritukura rivanze n’iryera, afashe inyana isa n'umugina iriko irarya ubwatsi mu murima munini utewemwo ibintu bitandukanye harimwo imyumbati hamwe n'ibitoke.

Umugabo yambaye umupira ufise ibara ryera n'ipantaro yirabura, ahagaze iruhande y'inka ifise amahembe maremare n'ibara ry'umugina, iriko irarisha ubwatsi iruhande hari inzu ifise ibara ryera.

Inkoko y'i sake ifsi amabara atandukanyi harimwo igerabura iritukura igera ry'umugina hamwe ni ry' umuhondo ivy ibushe cane rwose kabihagaze ahantu hubakishijwe imbahu.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa bitandukanye bifise amababi manini manini afsibararya urwatsi lubisi hakaba hari n'amababi menshi inumagaye hasi yawo n'utundi duti duto duto.

Umugabo yambaye ishati n'ipantaro afise mu ntoki inzoka nini cane yo mu bwoko bw'isato ifise amabara atandukanye harimwo iry'umugina, iryirabura akaba ahagaze iruhande y'ibitegwa bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umurima munini cane utewemwo ibintu vyinshi bwose bitandukanye harimwo ibiti birebire bifise amababi menshi gwose asa n'urwatsi rubisi hamwe n'ibindi vy'amababi mato mato.

Inka nyinshi cane zifise amahembe maremare gose, zifise amabara atandukanye. Harimwo izera, izisa n'umugina, n'izivangavanze, ziriko ziratambuka mw'ibarabara ry'ivu.

Umurima munini cane gose, utewemwo ibiti vyinshi gose, ukikijwe n'imisozi mire mire iriko inzu n'ibindi biti vyinshi cane bifise amababi menshi asa n'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'ibiterwa vy'ivyatsi bifise ibara ry'urwatsi rubisi n'ibindi bifise ibara ry'umugina vyumaganye, bimanitse ahantu hamwe hejuru, bivamwo itabi banwa. Bikaba bifise akamaro kabi mu buzima bw'umuntu.

Umugabo y'ambaye ikoti y'irabura n'ipantaro n'inkofero mumutwe ifise ibara ry'umuhondo, ariko aragaburira inka zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura hamwe n'iyindi yirabura. Ifise amahembe mato mato.

Ubwoko bw'ivyamwa bita amabungo bateretse ahantu hamwe ari menshi afise amabara atandukanye harimwo ayirabura yerekana ko ahiye n'ayafise ibara ry'urwatsi rubisi asa nk'ayadahiye, akaba afise akamaro keza mubuzima bw'umuntu.

Ubwoko bw'ivyamwa bita imandarini, bifise ibara ry'urwatsi rubisi, biteretswe ahantu hamwe ari vyinshi gose bikaba bifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu, bitanga amagara meza.

Ubwoko bw'inyoni z'ibitunrwa bita imbata ,zifise umutwe muremure n'amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura n'ayandi atandukanye, ziriko ziragenda ,izindi ziryamye mubivu.

Inkwi nyinshi basataguye mudupande dutoduto bakazitereka ahantu hamwe ari nyishi gose zifise ibara ry'umugina izo nkwi zikaba zikoreshwa mukwatsa umuriro canke muguteka ibintu bitandukanye.

umwonga mutomuto ufise amazi asa numugina ukikijwe nibiti vyishi kuruhande bimwe binini nibitoya bifise ibara ryurwatsi rubisi

Ubwoko bw'ivyamwa bita imandarini ziteretswe ahantu hamwe ziriko ziragurishwa zikaba zifise amabara atandukanye hariyo izurwatsi rubisi hamwe nizifise ibara ry'umuhondo zikaba zifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu.

Inka nyinshi cane rwose ziri mw'iraro ryayo zifise amari atandukanyi harimwo igera igirabura bivangavanze imwe ikabairyamya i ruhande y'ubwatsi bwumagaye n'izindi nazoziryamya.

Imyumbati myinshi cane hamwe n’amateke n’ibijumbu biri ku biseke bitandukanye biriko biragurishwa n’abagore batandukanye bicaye hariyo n’abahagaze bariko barabigura.

Umurima munini cane utewemwo ubwoko bw'ibitegwa bitandukanye harimwo ibigori hamwe n'imyumbati bifise amababi, isombe, ibi bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi ukaba ukikijwe n'ibiti binini ku mpande.

Umurima munini cane utewemwo ivyatsi vyinshi gose wuzuye n'amazi afise ibara ry'umugina, bikaba bikikijwe n'ibiti vyinshi kuruhande birebire cane bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umuntu yambaye ishati yera ,n'ipantaro y'irabura, afashe muntoke ivyatsi vyumagaye, bakuramwo itabi ,bikaba bifise ibara ry'umugina, ivyo vyatsi bikaba bifise akamaro kabi mubuzima bw'umuntu.

Inka nyinshi cane ninini ninini zifise amabara atandukanye harimwo izera n’izirabura izivanze n’iryera, zihagaze ahantu hamwe zimwe zifise amahembe magufi izindi atayo zifise.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa bita imyumbati bifise amababi maremare rwose afyibarary' urwatsi rubisi bita isombe bakaba bana yafunguranayo nyene atanga akamaro keza mu buzima bw'umuntu.

Ubwoko bw’ivyamwa bita amatunda bifise ibara ry’urwatsi rubisi hamwe hari n’irirutukura . Bikaba bifise akamaro keza mu buzima bw’umuntu bituma amaraso yiyongera.

Itabi yanyowe yose hasigaye umunyota gusa ikaba ifise ca gipampa c'inyuma gifise ibara ry'umugina. Iryo tabi rikaba rifise akamaro kabi mu buzima bw'umuntu, rishibora kugutera ingwara bitandukanye.

Isoko ririmwo ivyamwa vyinshi bitandukanye harimwo amabungo, imicungwe n'ibindi, bimwe bikaba bifise ibara ry'urwatsi ibindi bitukura, hakaba harimwo bimwe biri ku gaseke biteretse ku gashashe gatukutura.

Umugore yambaye agapira gafise ibara ry’ubururu n’ikanzu ahetse umwana mu mugongo yambaye agafukamunwa ariko arashira umuti mu tubido dutandukanye ufashishwa mu bitegwa.

Ubwoko bw'ibikoko bita imvubu yiri mu mazi ari nyinshi cane imwe ya samye vyo bikoko bikaba birya ivyatsi vyinshi, kandi bikaba bikunda kuba mu mazi cane.

Ubwoko bw'icamwa bita indimu zimanitse kugiti ari zitatu, zikikijwe n'amababi yaco afise ibara ry'urwatsi rubisi zikaba zifise akamaro keza k'umubiri w'umuntu. Zifasha gutakaza ibiri.

Inzu nini cane ifise imiryango iriko ibiyo, ifise ibara ry’ubururu n’amabati, ikaba ikikijwe n'ibiti vy'imisigati ku ruhande bifise amababi mare mare gose asa n’urwatsi rubisi.

Umuntu yambaye ikambambiri zera ,ahagaze mumurima muto muto, utewemwo ibiterwa bita ibigori ,bikiri bitoya bifise amababi y'urwatsi rubisi ,bikaba bitarakura neza.

Inka nyinshi cane nini nini zifise amabara atandukanye, harimwo izirabura, izera zifise ibara ry'umugina, n'izivangavanze, zihagaze ahantu hari ubwatsi bwinshi gose busa n'ubwumagaye bukeya.

Ubwoko bw'inyoni nini nini nyinshi cane zifise amabara atandukanye harimwo izera zifise ibara ry'irabura hamwe n'iryumugina rivangavanze, zimwe zikaba zihagaze ku giti ku mazi izindi zikaba ziriko ziroga.

Imiswi myinshi y'imbata ikiri mito cane gose ifise amabara atandukanye harimwo iyirabura , iyumugina niyivangavanze yicaye ahantu hari utubuye twinshi gose ikikijwe n'inzu

Umurima munini utewemwo ibitegwa bitandukanye harimwo ibigori bifise amababi maremare afise ibara ry'ugwatsi rubisi, hamwe n'imyumbati ifise amababi bita isombe.

Umurima munini cane utewemwo ibigori vyinshi basoromye bikaba vyarumagaye ukikijwe n'ibitoke vyinshi gose bifise amababi asa n'urwatsi rubisi hamwe nutundi duterwa kuruhande.

Umurima munini cane, uruhande rumwe bararusoromye rwariruteyemo ibigori, vyarumagaye ikindi gihande utewemwo ubwoko bw'ibiterwa butandukanye harimwo n'imyumbati ifise amababi y'isombe.

Ibiti birebire rwose bifise amashami 'maremare n'amababi manini manini afise ibararya urwatsi i lubisi bivamwo amamesa bikaba bikikijwe n'umurima munini cane w'ibigori bifisa nk'ivyeze bifise ibararya urwatsi lubisi hamwe n'ibindi biti ku mpandi.

Umurima munini cane, utewemwo ibitegwa bitandukanye n'ivyatsi vyinshi gose; bifise ibara ry'urwatsi rubisi. Ukaba ukikijwe n'ibindi biti vyinshi cane ku ruhande; bifise amababi menshi asa n'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'ibiterwa biri m'ubwoko bw'imboga bita amashou afise ibara ry'urwatsi rubisi hamwe ni ryera atertswe ahantu hamwe hari menshi gose, ayandi ari mumufuko munini ufise ibara ry'ubururu.

Umugore yambaye agapira kera akenyeye igitenge mu nda, ariko aratora ibigori vyinshi basasiye ahantu ku mashashe menshi afise ibara ryirabura ateretse ku biti hejuru.

Inzira ninini ndende cane y'ivu ikikijwe y'umurima munini cane uteyemwo ibiterwa bitandukanye, harimwo ibigori hamwe n'imyumbati ifise amababi manini manini ritwa isombe.

Ikiyaga kinini cane kizungurutse akagwa gatoya gateweko uduti duke cane kikaba gikikijwe n'ibindi biti vyinshi ku ruhande ifise ibarary' urwatsi rubisi hamwe n'indi misozi myinshi cane ku ruhande.

Inyoni nyinshi ziri ahantu hamwe, zimwe zihagaze hejuru ku giti izindi ziri mu mazi, hakaba harimwo izikuze na zitoya, zimwe zifise ibara ryera izindi zifise ibara ryirabura rivanze n'umugina.

Inka nyinshi zifise amabara atandukanye harimwo iryera rivanze n'iryirabura, zimwe zikaba zifise amahembe izindi atayo zifise, zihagaze mw'iraro ryayo harimwo ubwatsi bugufibugufi bwumagaye.

ahantu hatoya hateyemwo utwatsi dutoduto n'ibiti binini bifise ibara ry'urwatsi rubisi bikaba bikikijwe n'uruhome rw'inzu kuruhande rufise n'amasenyenge hamwe n'inzu yindi kuruhande yera.

Umurima munini utewemwo ibiterwa vyishi cane bitandukanye harimwo ibigori, ibiharagi n'ibindi ukaba ukikijwe n'ibiti birebire bifise amashami meshi gose asa n'urwatsi rubisi.

Umurima munini cane utewemwo ibiti birebire gose bifise amababi make make bikaba biri ahantu hari utwatsi dutoduto dusa N’urwatsi rubisi, ivyo biti bimwe bikaba bigororotse ibindi bisa nk'ibihigamye.

Umurima munini utewemwo ibintu bitandukanye. Harimwo ibigori, imyumbati, n'ibiti vyinshi bitandukanye. Iyo myumbati ikaba ifise amababi manini manini bita isombe n'ibigori bifise amababi yumagaye.

Umugore yambaye agapira agafsibara ry'umuhondo n'inkofero mu mutwe ijishe mu biti n'i pantaro akenyeye igitenge ahagaze mu murima afise isuka mu ntoke ari ko ararima wo murima ukaba ukikijwe n'ibiti birebire ku ruhande.

Ubwoko bw'ibiterwa bita amashu biri mubwoko bw'imboga barundagiye ahantu hamwe ari menshi cane amwe afise ibara ryera ayandi ibara ry'urwatsi rubisi akaba akikijwe n'umufuko kuruhande ufise ibara ry'ubururu arimwo ayandi.

Umugabo yambaye agapira gatukura n'ibase muntoke irimwo imfugurwa agiye guhereza impene, zimwe zikaba zirabura izindi zisa n'umugina zihagaze indani mukiraro cazo harimwo utwatsi dukeduke bikikijwe n'umurima w'ibitoke kuruhande.

Ubwoko bw'inkende bita inguge zicaye ari zibiri indani mu nzu ikikijwe n'utwuma. Bikaba bifise amabara atandukanye harimwo iry'irabura n'iry'era. Iyo nzu ikaba irimwo igiti kinini cane.

Abagabo batatu bambaye ibintu bitandukanye bahagaze iruhande y'inyana y'inka ifise amabara atandukanye harimwo iryera iryirabura bakaba bari impande y'inzu y'ubakishijwe ibiti.

Inzu nini yuzuyemwo ubwoko bwitungwa bita inkoko. nyinshi ni inkoko kazi zifise amabara atandukanye harimwo izisa n'umugina izindi hamwe n'izera bivanganye numuginaq. Zikaba ziri ahantu hamwe zikikijwe n'utujeri kuruhande twera.

Ubwoko bw'ibitungwa bita impene zikiri ntoya cane zifise amabara atandukanye harimwo iryera iryirabura n'iryumugina bivagavanze , zihagaze ahantu hari utwatsi twinshi twumagaye.

Ubwoko bw'igikoko bita Imvubu zihagaze ari zitatu, zibiri ari nini iyindi ikiri uruyoya, ziri mumazi imwe igira iyanywe, zikaba zifise ibara rigomba gusa n'umugina.

Umugabo yambaye agapira n'ikabutura n'ibirato binini bifise ibara ryirabura n'inkofero mumutwe, yikoreye akajerekani gafise ibara ry'umuhondo karimwo umuti ariko aragenda apompa mumurima munini w'amashu.

Ubwoko bw'inyoni ifise amabara atandukanye harimwo ibara ryera, iryirabura iry'ubururu gahagaze k'ugiti gifise amababi mato mato asa n'urwatsi rubisi ndetse n'udushami twinshi.

Umugabo yambaye agapira kirabura n'inkofera mu mutwe yera, ahagaze iruhande yinka iriko irarisha ubwatsi ifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura bahagaze mukiraro cayo.

Umurima munini urimwo ibintu vyishi gose harimwo ivyatsi binini na bitoya bifise ibara ry'urwatsi rubisi ukaba ukikujwe n'inzu nyishi kuruhande zifise amabara atandukanye.

Amatabi meshi barunze ahantu hamwe afise amabara atandukanye harimwo iryera ni ry'umugina hasi ayo matabi akaba ateretse ku meza isa n'umugina ikaba ifise akamaro kabi mu buzima bw'umuntu.

Umurima munini cane utewemo ibiti vyinshi rwose harimo birebire na bigufi ukaba ukishijwe nikiyaga kinini cane kuruhande cagutse.

Ikiyaga kinini cane kirimwo ubwato bukeya, gikikijwe n'umusozi k'uruhande ifise n'ibiti vyinshi gose bifise ibara ry'urwatsi rubisi hamwe n'inzu.

Ahantu hanini cane hubatswemwo inzu nyinshi gose zifise amabara atandukanye harimwo izera, izitukura; hakaba hanatewemwo ibiti vyinshi hakikijwe n'ikiyaga kuruhande.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa bitandukanye harimwo Ibigori vyinshi gose hamwe n'ibiharage ,hamwe n'imyumbati ifise amababi maninimanini bita isombe zisa n'urwatsi rubisi.

Umuntu yambaye agapira gafise ibara ry'umuhondo n'igitenge asutamye mu murirma utewemwo imyumbati ufise utubabi dutoduto twakuze bita isombe zifise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Umusozi munini cane uteweko ibintu vyinshi bitandukanye harimwo ibiti birebire na bigufi, bimwe bifise amashami manini ibindi magufi, bikaba bisa n'urwatsi rubisi gikaba gikikijwe n'ikiyaga kuruhande.

Ibiti vyinshi cane bagajaguye m'udupande duto duto tw'imbaho bakabirunda ahantu hamwe bikaba bifise ibara risa n'umugina bikikijwe n'ibindi biti binini binini vyo kuruhande.

Agacupa gafise ibara ryera n'umufundikizo wera hejuru kakaba gakikijwe n'agapapuro kanditseko ibintu bitandukanye, gafise ibara ry'urwatsi rubisi kakaba karimwo umuti ufasha ibitegwa gukura neza.

Utujerekani dutandukanye, dufise ibara ryera, hariyo n'udufise udupfundikizo dufise ibara ry'urwatsi rubisi, turimwo imiti itandukanye yifashishwa mu biterwa kugira bimere neza.

Umuntu yambaye agapira kera kavanze n'iryirabura, n'ipantaro hamwe n'agatambara mu mutwe kera, ahetse ijerekani mu mugongo ariko agenda apompa umuti mu bitegwa vyinshi bitandukanye.

Ubwoko bw’imiti myinshi cane ikoreshwa mu biterwa kugira bikure neza bikagira ubuzima bwiza , iri mudu cupa dutandukanye , tumwe tunini utundi dutoya hamwe n’utudobo dufise ibara ryera .

Abantu babiri umwe yambaye ishati y'amaboko maremare y'irabura ni pantaro y'umurima, n'inkofero mumutwe, uyundi yambaye agapira kirabura n'ipantaro. Bahagaze mu murima munini cane utewemwo ibiterwa bita ibigori bariko barabivomera.

Umugabo yambaye agapira k'amaboko magufi, n'ikabutura hamwe n'inkofero mu mutwe, ahetse akabido gafis'ibara ry'umuhondo karimw'umuti ariko aragenda apompa mu murima munini cane w'amashu afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umugabo yambaye uwusa hejuru n'ikabutura hasi ahetse akabido gashibara ry'ubururu karimwo umuti, ariko arapompa mu murima munini utewemwo imboga z'amababe maneni mani y'urwatsirubisi.

Umuntu yambaye ishati y' amaboko mare mare ifise ibara ryera hamwe n'akantu muntoke gafise ibara ry'ubururu, afise akantu muntoke karimwo umuti wogutera mubitegwa kugira bikure neza bikabifasha kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'imiti myinshi itandukanye iri mutuntu dutandukanye harimwo uducupa, utudobo hamwe nutundi dutandukanye dufise ibara ryera ikaba ikoreshwa mubitegwa kugira bikure neza.

Imifuko ifise ibara ryera hamwe n'ayandi mabara ku ruhande harimwo iry'ubururu iry'umugena risa n'urwatsi rubisi hamwe n'iritukura ikoreshwa mu murima w'icayi cinshi kugira kimere neza.

Agacupa gafise ibara ry'umugina n'agapfundikizo hejuru kera kariko n'agapapuro gafise amabara atandukanye, kakaba karimwo umuti utandukanye ukoreshwa mu biterwa.

Umugabo yambaye agapira k'amaboko magufi, n'ikabutura hamwe n'inkofero mu mutwe, ahets'akabido gafis'ibara ry'umuhondo ,karimw' umuti arkw'arapompa mu murima munini w'amashu afis'amabara y'urwatsi rubisi.

Imifuko myinshi cane gose ifise ibara ryera hariko n'ibintu bifise ibara ry'ubururu bicafyeko, yuzuyemwo ibintu bakoresha vy'imiti mu gutera ibitegwa kugira bimere neza bikagira n'ubuzima bwiza.

Imifuko myinshi cane minini minini ifise ibara ryera, irimwo ibintu bitandukanye vy'imiti, ikaba iteretswe ahantu hamwe ikikijwe n'ishamba k'uruhande ifise ibiti vyinshi.

Ubwoko bw'igitegwa bita ibiharage kiriko kirakura bukebuke bariko baravomera n'amazi, gitewe mu murima urimwo utwatsi duke duke, n'ibivu bisa n'umugina.

Agacupa gatogato gafise ibara ryubururu hamwe numufundikizo wera , karimwo umuti wibiterwa ubifasha kumera neza bikagira ubuzima bwiza .

Ifi bakataguye ah ifise umubiri fise ibara ritukura iteretse kw'isahani hhirika amabarafu ekikijwe n'indimuukuruhande hamwe n'utwatsi tuni rufisibe arary' urwatsi lubisi.

Amafi menshi bakase bagkurako ibishato ameze neza gose ,bagashira ahantu ku kabaho gafise ibara ry’umugina kanini nkumi gateretswe ku meza y’imbaho.

Uburyo bwo korora amafi bakoresheje amazi menshi gose aciwe mu bice bitandukanye harimwo n'utuzu hejuru dutanga ibifungura muri ayo mafi bikikijwe n'ibiti vyinshi ku ruhande bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ifi nini nini bacishije mu mavuta, ifise ibara ry'umugina, iri ku kibabi gifise ibara ry'urwatsi rubisi, ikikijwe n'ibindi bintu bitandukanye, harimwo umuceri n'utundi dutunguru, hamwe n'indimu, vyose biteretswe kw'isahani yera.

Uburyo bwo korora amafi bakoresheje amazi menshi gose aciwemwo mu bice vyinshi bitandukanye, n'utuzu twubatsemwo dufasha mu kugaburira ayo mafi hama hakaba hakikijwe n'ibiti vyinshi ku ruhande.

Ifi nini nini zifis'ibara ryirabura ziteretse maseke kera zikaba zifis'akamaro kanini mubuzima bw'umunti zituma amaraso azunguruk neza

Ifi nyinshi cane bateguye neza, bacishije mu mavuta ifise ibara ry'umugina, bashize n'utubabi hejuru dufise ibara ry'urwatsi rubisi ikikijwe n'indimu ku ruhande, biteretse kwi sahani yera.

Ikiyaga kinini cane kizungurutse umusozi mure mure gose uteweko ibiti vyinshi cane ukaba ukikijwe n'iyindi misozi myinshi gose iriko ibiti bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'ifi bakaranze neza mu makoto hanze afise ibara ry'umugina indani yera, hakaba hari n'utudimu ku ruhande bashiramwo dufise ibara ry'umuhondo ikaba iryoshe cane gose.

Abagabo b'abarovyi bahagaze mu bwato bwabo butatu bufatanijwe n'ibiti bakoresha mu kuroba amafi, bukaba bukikijwe n'ibiti vyinshi kuruhande bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ifi batetse neza ifise ibara ryumugina hanze yera indani ikaba ikikijwe n'ibindi bitandukanye ku ruhande harimwo indimu hamwe n'i tomati n'utundi tuboga biteretswe kw'isahani yera.

Isose irimwo ibintu vyinshi bitandukanyi harimwo ifi i karoti ibitunguru nutubaba idufisi bararyaurwatsi rubisi biri mu gasahani gafsi baragera gateretswe kw'isahani yirabura iruhande y'ikiyiko.

Ubwoko bw'amafi matomato bita indangara bakaranze mu mavuta bagashira kutubabi dutoduto n'ibindi kugira biryohe cane bikaba bikikijwe n'utudimu kuruhande bashiramwo

Ifi bateguye neza bakayikatamwo mu bice bibiri iruhande yavyo hari ibiterwa bindi batekanye mw'isose harimwo i tomati difsi bararitukura ya yofi ikabifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu.

Amafi menshi cane manini manini arimwo ibarafu nyinshi gose kugira agume ameze neza, akaba afise amabara atandukanye harimwo iryera, iry'irabura, iry'umuhondo bivangavanze.

Ikiyaga kinini cane gose kinzungurutse umusozi muremure uteweko ibiti vyinshi birebire gose bifise ibara ryurwatsi rubisi bikikijwe niyindi misozi miremire myinshi kuruhande

Ifi bateguye neza bakasemwo mu bipande bitandukanye, bacishije mu mavuta, hariko utuntu tw'utwatsi hejuru dufise ibara ry’urwatsi rubisi hamwe n’indimu ifise ibara ry’umuhondo biteretse ku isahani.

Ubwoko bw'ifi ntonto ikaranzwe mwi pano irimwo amavuta makeya cane, ikaba ifise ibara ry'umugina aho bakaranze, ku mutwe yera, ikaba iryoshe cane itanga n'amagara meza.

Ifi zibiri nini nini bakaranze mumavuta zifise ibara ry'umugina ziteretswe kw'isahani yera zikikijwe n'ibiterwa kuruhande bifise ibara ry'urwatsi rubisi hamwe n'ibitukura.

Umurima munini cane utewemwo ibitegwa bitandukanye harimwo imyungu ifise amababi yo mu bwoko bw'imboga bita imisoma manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi ikaba itewemwo n'utundi twatsi twinshi.

Igiti giteweko ibiterwa bifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi, vyagiye birizingazinga kuri ico giti. Kikaba gikikijwe n'inzu kuruhande ifise amabati n'uruhome rw'ubakikije n'amatafari menshi.

Umurima munini cane utewemwo imiterwa bitandukanye harimwo imboga bita imisoma n'ibindi vyatsi vyikujije bifise ibara ry'urwatsi rubisi. Hamwe n'ibigori vyumagaye.

Ubwoko bw'akanyoni kanini kanini, gafise ibara ry’umugina, n'amaguru atukura n'umurizo mure mure gose, gahagaze ku giti gifise udushami duto duto dufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umurima mutomuto uteyemwo ibiterwa bitandukanye harimwo ibitoke, ibiharage n'ibindi bitandukanye bifise ibara ry'urwatsi rubisi ukaba uri iruhande y'ibarabara ry'ivu ukikijwe n'inzu.

Ubwoko bw'imboga bita irengarenga ,zifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi, zikaba zikikijwe n'igiti kirekire c'imicungwe, gifise amababi asa n'urwatsi rubisi ,bikikijwe n'inzu kuruhande.

Umurima munini cane uteruwemwo ibitegwa bitandukanye bifise amababi matomato afise ibara y'urwatsi rubisi, ukaba uciwemwo imirongo hagati yawo ukikijwe n'uyundi murima utewemwo ibitoke hamwe n'ibigori vyumagaye.

Umurima muto muto utewemwo ivyatsi vyinshi gose risa n'ugwatsi rubisi hakaba hatewemwo igiti c'ivoka kitarakura kikiri gito gito cane gifise amababi yurwatsi rubisi.

Umurima munini cane ,utewemwo ibiterwa bitandukanye, harimwo imboga nyinshi gose ,zifise ibara ry'urwatsi rubisi, hamwe n'ibitoke vyinshi, ukaba ukikijwe n'inzu k'uruhande.

Umurima munini utewemwo ibitegwa bitandukanye harimwo ibifise amashami mare mare n' amababi make make hamwe n' ibitoke kuruhande bikaba bifise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Umurima munini cane utewemwo ibitegwa bitandukanye harimwo ibitoke birebire bifise amababi manini manini asa n'urwatsi rubisi n'ibindi vyatsi vyinshi gose bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Igiti kinini gose gifise amashami maremare n'amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi kikaba gikikijwe n'inzu nyinshi kuruhande hamwe nibindi biti bigufi bigufi.

Umurima muto muto utewemwo ibiterwa bifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi vyikujije bigenda birakura vyizingazinga hejuru bikaba bikikijwe n'inzu inyuma yavyo.

Ibiterwa bifise amababi manini manini afise ibara ry’urwatsi rubisi bikura vyizungurutsa hejuru y'igiti cane, bikaba bikikijwe n'inzu ku ruhande ifise amabati.

Umurima munini utewemwo ibigori vyumagaye ufis'ibara ry'umugina ukikijwe n'ibiti kumpande binini cane, harimwo birebire nabigufi, bifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Umurima munini cane uteyemwo ibiterwa bitandukanye harimwo ibiraya bifise utubabi duto duto dufise ibara ry'urwatsi rubisi hamwe n'amateke afise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umurima munini cane utewemwo utwatsi twinshi gos twikujije, hamwe n'ibigori vyinshi basoromye vyumagaye, ukikijwe n'ibitoke kuruhande hamwe n'ibiti vyinshi vy'imikaratusi ,bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Igiti kinini cane c'amavoka kiriko amababi menshi gose afise ibara ry'urwatsi rubisi kikaba kiriko amavoka menshi kikaba gikikijwe n'ibiti vyinshi kuruhande hamwe n'inzu .

Umurima munini utewemwo ivyatsi vyinshi gose vyimejeje bifise ibara ry'urwatsi rubisi bikaba bikikijwe n'umurima w'ibigori kuruhande vyumagaye hamwe n'ibiti vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umurima munini cane utewemwo utwatsi twinshi rwose twikujije hamwe n'ibigori vyinshi basoromye vyumagaye kakikijwe n'ibiti vyinshi ku ruhande birebere rwose.

Umurima munini cane utewemwo utwatsi turimwo uduti dufise udupapuro twera ukaba ukikijwe n'ibiti vyinshi ku ruhande hamwe n'umurima w'ibigori vyumagaye.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rubisi ukaba ukikijwe n'ibiti vyinshi ku ruhande birebire bifise ibara ry'urwatsi rubisi hamwe n'uwundi murima.

Umurima munini cane, utewemwo ibiti vyinshi gose bifise amababi manini manini, afise ibara ry'urwatsi rubisi, bikaba bifise n'amashami menshi gose, bitewe ahantu hari utwatsi dutoduto.

Ni umurima munini cane utewemwo ibigori vyinshi vyumaganye, basoromye, hakaba harimwo n'utwatsi twinshi dutewemwo, ukaba ukikijwe n'ibiti vyinshi birebire gose ku ruhande bifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Umurima mutomuto utewemwo ivyatsi vyinshi gose vy'amababi maremare bivamwo imisigati hamwe n'ibitoke kuruhande birebire bikaba bafise ibara ry'urwatsi rubisi, uwo murima ukaba ukikije n'ibindi biti kuruhande.

Umurima muto muto utewemwo ibitegwa bita ibigori bifise amababi maremare asa n'urwatsi rubisi, uwo murima ukaba utewemwo n'utundi twatsi twinshi twinshi kuruhande.

Umurima mutomuto ,utewemwo Ibintu bitandukanye ,harimwo ibitoke birebire bifise amababi manini asa n'urwatsi rubisi ,n'ibindi vy'ibiharage kuruhande n'ibindi biterwa bitandukanye .Ukaba ukikijwe n'utwatsi kuruhande dutoduto.

Umurima munini gose utewemwo ibiterwa bitandukanye harimwo ibifise utababi dutoduto dusa n’urwatsi rubisi hamwe n’ibigori vyumagaye ku ruhande, ukaba ukikijwe n’ibiti birebire.

Mu murima munini utewemwo ibitegwa vyinshi bifise utubabi duto duto dusa n'urwatsi rubisi ukaba uciwemwo imirongo hagati yawo ikikujwe n'iyindi mirima itewemwo ibigori vyumaganye n'ibiti ku ruhande.

Mu bwoko bw'ibiterwa bitiibiharage bifise amabara atandukanyi harimwo igirabura igera iryo umugina iryo umuhondo n'ayandi atandukanye barunze ahantu hamwe.

Umugabo yambaye ishati ifise ibara ryera, ipantaro y'irabura, ahagaze mu murima munini cane utewemwo ibigori bifise ibara ry’urwatsi rubisi, hariyo n’ibimashine binini bifise amapine bivomera uwo murima.

Abantu batandukanye bambaye amashati y'amaboko mare mare yera, bariko baratera ibiterwa vyinshi bifise ibara vy'urwatsi rubisi mu duseke dufis'ibara ryirabura, bari mu kizu kini cane cera.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibijumbu bifise ibara ritukura vyinshi cane binini biri mu gaseke gafise ibara ry'urwatsi rubisi hari n'abantu kuruhande bariko barabigurisha.

Ubwoko bw'icamwa gitewe ku giti kigufi, gifise amabara atandukanye, hariyo iyifise ibara y'ugwatsi rubisi n'iyindi ifise ibara ry'umuhondo, kikaba gifise amababi maremare.

Abagore batandukanye bambaye amashati y'amaboko maremare yirabura n'ibitambara mu mutwe bamwe bafise imifuko muntoki bariko baragenda mwibarabara ry'ivu rikikijwe n'ishamba.

Umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare itukura n'inkofero mu mutwe ifise ibarary'ubururu yambaye n'igiseke mu mugongo yunamye mu murima munini utewemwo icayi, ariko aragisoroma agishira muri ico giseke.

Umugabo yambaye isarubete ifise ibara ry'urwatsi rubisi n'inkofero mu mutwe y'urwatsi rubisi, afise aka bido gafise ibara ry'urwatsi rubisi, ariko aravomera umurima w'itunguru vyinshi cane.

Umurima utewemwo ibiraya vyinshi ,bariko barasoroma bifise Ibara ry'umugina bimwe bikaba bifise imizi myinshi gose bikiri kubiti vyavyo ,ivyo biraya bifise akamaro keza mubuzima bw'umuntu.

Amavoka menshi cane afise ibara ry’urwatsi rubisi n’uduherehere hanze, atewe ku giti kinini gose gifise amababi manini manini asa n’urwatsi rubisi. Ayo mavoka akaba afise akamaro keza mu buzima bw'umuntu.

Umurima munini cane gose utewemwo ibigori bitaramera neza bigifise utubabi duto duto dufise ibara ry'urwatsi rubisi, ukaba ugiyemo uciyemwo imirongo hagati yawo kugira ivyo bigori bizokure neza.

Igitoke kinini cane kiri ku giti bafatishije ibindi biti vyinshi gose kugira ntigikoroke gisa nk'iceze, kikaba gifise ibara ry'urwatsi rubisi gikikijwe n'ibindi bitoke bitaramera neza.

Umurima utewemwo ibiterwa vyinshi cane , bita igibori bifise amababi mare mare afise Ibara ry'urwatsi rubisi ,ivyobigori bikaba bisa nk'ivyeze bifise utwatsi hejuru dufise Ibara ry'umugina.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa bita amashu bifise amababi manini manini bisa n'urwatsi rubisi ukaba ukikijwe n'imisozi myinshi kuruhande itewemwo ibiti vyinshi gose.

Umufuko munini ufise ibara ryera n'imirongo kuruhande harimo urutukura urwatsi rubisi n'umuhondo, ukaba wuzuyemo ibiraya vyinshi cane bininibinini bifise ibara ry'umugina.

Ubwoko bw'ibitegwa bita amateke bifise amababi manini manini afise ibara ry'ugwatsi rubisi biteye ahantu hari ubundi bwoko bw'ibitegwa butandukanye n'ibiti vyinshi cane.

Isoko rinini cane bagurishamwo ibiterwa bitandukanye harimwo ibiharage bifise amabari atandukanye harimwo iritukura igirabura igera bivangavanze hari yo abagore benshi, ariko baragurisha n'ibindi bintu.

Umugore yambaye agashati gafise ibara ritukura n'iryirabura, akenyeye igitenge, yikoreye agaseke mu mutwe gafise ibara ry'urwatsi rubisi karimwo ibiterwa ariko aratera, ahagaze mu murima w'ibiterwa bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'ivyamwa bita amabungo bafunze ahantu hamwe, bikaba bifise ibara ryirabura hamwe n'ibifise ibara ry'urwatsi rubisi. Bikaba bifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu, bitanga amagara meza.

Abantu batandukanye, umwe yambaye ubusa hejuru n'ikabutura, uyundi agapira gatukura n'ipantaro, uyundi yambaye umupira w'imbeho wera akenyeye igitenge, bariko bararima umurima munini cane bakoresheje amasuka.

Abagore babiri umwo yambaye ikazu isibara ry'urwatsi lubisi ivangavanze n'ayandi mabara hamwe n'agafuka munwa urundi yambaye ikanzi itukura n'agafuka munwa bari mu murima w'ibiterwa vyomababi imanini mani rye urwatsi i lubisi bariko barabisoroma.

Abagore benshi bavuye gusoroma ibintu bitandukanye bavyikoreye ku mutwe bariko baraca mu kayira gakikijwe n'imirima myinshi ku ruhande itewemwo ibiterwa bitandukanye.

Abagore babiri, umwe yambaye ishati n'igitenge, uyundi agapira k'amaboko mare mare n'igitenge, bahagaze ahantu hari ibiti vyinshi vyumagaye bariko babishira mu mifuko minini minini hakaba hakikijwe n'ibiti vyinshi kuruhande n'inzu.

Abantu benshi batandukanye harimwo abagore benshi bikoreye ibiseke mu mutwe vyuzuyemwo icayi bavuye gusoroma bariko baratambuka mu kayira gatoya ka maguru kari impande y'umurima munini cane w'icayi.

Ibiti birebire bitandukanye, vy'imyumbati biriko amababi menshi, bifise ibara ry'urwatsi bita isombe, bikaba bikijwe n'inzu ku ruhande hamwe n'ibindi vyatsi vyinshi bitandukanye.

Abantu benshi bahagaze mu murima munini, bafise ibiterwa mu ntoke bagiye gutera mu murima munini utewemwo ibintu bitandukanye, hamwe n’ibitoke ku ruhande n’ibiti vyinshi.

Ubwoko bw'ivyamwa bita amabungo, bifise ibara ryirabura hanze hakaba hariyo rimwe bakasemwo indani harimwo utubuto dufise ibara ry'umuhondo, rikikijwe n'utubabi ku ruhande dufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw’imyimburwa bita imyumbati ifise ibara ry’umugina , iteretswe mudu safuriya rwinshi dutandukanye iriko iragurishwa iruhande y’ibarabara hamwe n’inzu nyinshi zifise amabara atandukanye .

Umwana w'umuhungu yambaye agapira gatukura k'amaboko magufi n'inkoni muntoke yicaye hejuru kukiraro c'inka kirimwo Inka nyinshi gose zifise amabara atandukanye, harimwo izirabura, izera, izisa n'umugina, n'izivangavanze.

Ubwoko bw'ibitegwa bita ibigori bitewe mu murima muto muto bikaba bifise amababi maremare bifise ibara ry'urwatsi rubisi, ibigori bikaba bisa n'ivyeze navyo , bifise utwatsi hejuru dutukura.

Ubwoko bw'ivyamwa bita ipapayi, bimanitse kugiti cavyo, bimwe bifise ibara ry'urwatsi rubisi, ibindi bifise ibara ry'umuhondo, bikaba bifise amababi maremare rwose, afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'ivyamwa bita imicungwe, bifise amabara atandukanye harimwo ibifise ibara ry’urwatsi rubisi hamwe n’ibifise ibara ry'umuhondo, bateretse ahantu hamwe ari vyinshi gose bikaba bifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu.

Imifuko myinshi cane, ifise ibara ryera yuzuye imitonore y'ibiharage ifise ibara ry'urwatsi rubisi bariko baragurisha, abantu benshi bakaba bicaye hariyo n' abandi bariko barayigura.

Isoko nini yuzuyemwo ibiterwa vyinshi cane n'ivyamwa bitandukanye, harimwo imicungwe, ibitunguru, ibiraya ,amatomati, n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa bita ibigori bifise amababi maremare asa n'urwatsi lubisi bikaba bisa n'ivyeze ibigori bifise ibararya urwatsi lubisi kabise akamaro keza mu buzima bw'umunu.

Agaseke kanini kuzuyemw'ivyamwa vyinshi harimwo :imicungwe, amatunda, imandarine hamwe n'amabuko bifis'amabara atandukanye harim'w'bifis'ibara ry'urwatsi rubisi n'ibitukura.

Ubwoko bw'icamwa bita ipapayi iteretse ahantu hamwe kumababi menshi atandukanye afise ibara ry'urwatsi rubisi, ivyo vyamwa bikaba bifise ibara ry'umuhondo hariyo n'iyifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umugore yambaye ishati y'amaboko maremare ifise ibara ry'ubururu n'ipantaro yunamye mu murima munini cane utewemwo ibiharage bifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw’icamwa bita ibungo gifise ibara ritukura hanze ,indani kikaba gifise utubuto twirabura hamwe n’umuhondo ,tukaba dufise akamaro keza mu buzima bw’umuntu .

Abantu benshi cane, bafise ibiti mu ntoke yabo bagiye gutera mumurima munini gose usanze utewemwo n'imyumbati kuruhande ifise amababi y'isombe hamwe n'ibitoke vyinshi iruhande yabo.

Umugabo yambaye ishati yamaboko maremare y'irabura, n'ipantaro y'irabura , arikumwe n'umugore yambaye ibitenge, bahagaze mumurima utewemwo amavoka ,manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi ,akikijwe n'amababi menshi gose.

Ubwoko bw’ibitegwa bita itomati zifise amabara atandukanye harimwo izifise ibara ry’urwatsi rubisi hamwe n’izitukura izo zikaba zisa nk’izihiye zikaba ziri ku giti cazo zifise amababi manini manini y’urwatsi rubisi.

Umugore yambaye agapira agafsibara ry'urwatsi lubisi n'agatambara mu mutwe akenyeye igitenge n'agasha koshi yunamye mu murima munini cane utewemwo ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi rwose fsibara ry'urwatsi lubisi.

Inka ni ni cane ifise amabara atandukanye harimwo igera hamwe n'iryirabura yambaye n'ihereni ifise ibara ry' urwatsi rubisi ihagaze mw'iraro ryayo iruhande yayo hari iyindi nka yirabura.

Abagore babiri umwe ahetse umwana uyundi bari kumwe bariko baratambuka baca mu kayira gato gakikijwe n’umurima munini cane utewemo ibigori vyinshi gose bifise amababi manini manini asa n'urwatsi rubisi.

Umurima utewemwo ibitegwa bita ibiharage bifise amababi manini manini asa n' ugwatsi rubisi hamwe n' imitonore myinshi cane ifise ibara ry'ugwatsi rubisi ikaba ifise akamaro keza mubuzima bw'umuntu.

Ubwoko bw'igiterwa bita ivoka risatuyemwo mubipande bibiri, kimwe kirimwo urubuto ikindi atarurimwo ikaba ifise ibara ryurwatsi rubusi hanze iteretswe kumeza yera.

Abagore babiri, umwe ahetse umwana n'uyundi barikumwe, bariko baca mu kayira gatoya gakikijwe n'umurima munini cane utewemwo ibigori vyinshi gose, bifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Inka nini cane, ifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryumugina bivanganye, iryamye m'utwatsi twinshi gose dufise ibara ry'urwatsi rubisi dukikijwe n'ibindi biti birebire gose ku ruhande.

Abantu batandukanye bahagaze mu murima w'amasaka munini cane ufise ibara ry'urwatsi rubisi, ukaba ukikijwe n'ibiti vyinshi gose bire bire bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umurima munini cane utewemwo ibitegwa vyo mu bwoko bw'imboga bita amashu bifise amababi manini manini asa n'urwatsi rubisi bikaba bifise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu, bitanga amagara meza.

Ubwoko bw'icamwa bitandukanye harimwo imihwi, imicungwe, imandarini, amatunda n’ibindi bitandukanye bariko baragurisha bimwe bishashe hasi ibindi biri muduseke.

Gitongo ririni cane ririmwo ubusizi uburebure irya me hirya ku mpande hari ibiti birebire na vyo bigizwe n'imikaratusi n'amavuka nk'ikimenyetso yuko ryotongo bashobora kuba bariteguye kubira bazora irimemwo canke bayiteremwo ibiterwa bitandukanye.

Ubwoko bw'ibiterwa bita itomati zifise amabara atandukanye, harimwo izifise ibara ry'urwatsi rubisi hamwe n'izitukura zisa nk'izihiye zakuze zikuriye ku biti baboheyeko.

Umugore yambaye agashati gafise ibara ritukura hamwe n'iryirabura, akenyeye igitenge yikoreye mu mutwe agaseka gafise ibara ry'urwatsi rubisi karimwo ibiterwa, ariko aratera bifise amababi manini manini asa n'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'ivyamwa bita imyembe imwe ifise ibara ry'ugwatsi rubisi iyindi ifise ibara ry'umuhondo isa niyahiye gose ikaba ifashwe n' umugabo mubiganza iyo myembe ikaba ifise akamaro kanini mubuzima bw'umuntu.

Ubuyoba bwinshi cane buri mugaseke gafise ibara ryurwatsi rubisi bariko barafungura ubwo buyoba bukaba bwakaranzwe neza bashiramo numunyu kugira butange amagara meza.

Abantu benshi cane, bamwe bafise amakinga abandi ipikipiki, ziriko bitoke vyinshi gose bifise ibara ry'urwatsi rubisi, bariko barabigurisha abandi bariko barabigura.

Ubwoko bw'ivyamwa bita amapera bifise amabara y'urwatsi rubisi bikikijwe n'amababi yavyo manini manini asa n'urwatsi rubisi bikaba biteretse mu duseke dufise ibara ry'ubururu.

Umugore yambaye ikanzu y'igitenge ifisi amabore atandukanye n'agatambara mu mutwe ahagaze mu murima mu nini cane utewemwo ibiharage bifise amababi manini'manii afisi ibararya urwatsi lubisi.

Abantu benshi batandukanye bahagaze mu murima munini cane utewemwo ibiharage bifise amababi manini manini afsibararyo rwatsirubisi ukawukikijwe n'inzu ndende ku ruhande.

Umurima munini cane gose utewemwo ibiterwa vyinshi cane bifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi ukaba utewemwo uduti twinshi dufise imisegetera hejuru iyikikije.

Ibiraya vyinshi cane binini binini bifise ibara ry’umugina, biteretswe mu mufuko munini cane ufise ibara ryera hamwe n’urwatsi rubisi n’iritukura n’umuhondo kuruhande, bikaba vyuzuye neza.

Ubwoko bw'ivyamwa bita ipapayi bifise ibara ry'urwatsi rubisi bitewe ku giti cavyo, ico giti kikaba gifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi n'amashami maremare.

Umukobwa yambaye ikoti y'irabura n'ipantalo y'irabura n'agatambara mu mutwe kirabura ahetse ishakoshi ariko akora ku nyana y'inka ifise ibara ry'umugina ni ryera bivanze iruhande hari ibiti bitandukanye

Umugore yambaye ishati y'amaboko maremare afise ibara ry'ubururu n'ipantaro yunamye mu murima munini cane utewemwo ibiharage bifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi ukikijwe n'ibiti vyinshi ku ruhande.

Igiterwa kinini kinini gifise ibara ry’urwatsi rubisi , kikaba giteye ku giti gifise amababi manini manini y’urwatsi rubisi , kikaba gikoreshwa mu gutegura imfunguro zitandukanye, kikagira akamoto keza cane .

Uwo mugabo yambaye ishati y'amaboko maremare yirabura y'ipantaro, ariko umwe n'umugore yambaye igitenge n'agatambara mu mutwe bahagaze i ruhande y'igiti kinini c'amavoka gifise amababi manini manini sibararya urwatsi rubisi.

Igiti c'igitegwa bita itomati ziteweko ari nyinshi zimwe zifise ibara ry'ugwatsi rubisi, izindi ibara ry'umuhondo bikaba bifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu, bitanga amagara meza.

Umugore yambaye ishati itukura n'agatambara mu mutwe afise ikawa mu ntoke itukura, ahagaze mu murima munini cane utewemwo ikawa hamwe n'icayi n'ibindi bintu bitandukanye.

Ubwoko bw'icamwa bita imicungwe iteye ahantu ku biti vyinshi ikaba ifise ibara ry'urwatsi rubisi , n'amababi matomato afise ibara ry'urwatsi rubisi . Ivyo vyamwa bikaba bifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu.

Umugore yambaye agapira kirabura n'igitenge gifise ibara ry'umuhondo n'agatambara mu mutwe yikoreye igiseke mu mugongo, ahagaze mu murima munini cane w'icayi ariko aragisoroma .

Igiti kirekire cane gifise amababi menshi gose afise ibara ry'urwatsi rubisi kikijwe n'ibindi biti bitandukanye bifise amababi maremare n'ibindi bigufi hamwe n'uruhome rw'ivyuma.

Ubwoko bw'ibifungurwa bita imyumbati bateretse ahantu hamwe harimwo binini na bitoya, ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iyera niyisa n'umugina, iyo myumbati ikaba iteretse mubivu.

Ahantu hatoya hatewe amashurwe atandukanye amwe akaba afise amababi maremare, ayandi utubabi dutoduto. Amashurwe akaba afise ibara ritukura n'ayandi afise irindi bara ritandukanye akikijwe n'uruhome kumpande.

Ubwoko bw'igiterwa bita ivoka, bakasemwo mubipande bibiri, kimwe kirimwo urubuto ikindi ataco gifise, iyo voka ikaba ifise ibara ryirabura hanze, indani ifise ibara ry'urwatsi rubisi n'ikibuto gisa n'umugina, ikaba ikikijwe n'ibindi bintu kuruhande.

Umuntu yambaye agapira kirabura akenyeye nuwundi w'imbeho yambaye agashapo gatukuru, asutamye ari mu murima munini cane utewemwo ibiterwa bitandukanye. N'udushugwe twinshi dufise ibara ryera.

Umurima muto muto utewemwo ubwoko bw'ibiterwa bwitwa itomati zikaba zitarasha zigifise ibara ry'urwatsi rubisi, ukaba ugiwe urimwo uduti dusa n'umugina izo tomati zikurirako.

Umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare yera n,impuzu zifise; ibara ry'ubururu, hamwe n'inkofero mumutwe ifise ibara ry'umuhondo ahagaze ahantu hari imifuko myinshi irimwo ibiterwa bitandukanye.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa vyinshi bifise amababi manini manini afise ibara ry'ugwatsi rubisi uwo murima ukabusakajwe n'ibiti bifise ubutambara hejuru harimwo ubwirabura n'ubusa n'ubururu.

Abantu batandukanye, bambaye ama salubete afise Ibara ry'ubururu bikoreye ubu jerekane mumugongo bufise Ibara ryera burimwo imiti bakaba bahagaze mu murima munini w'ibigori, bariko bagenda bawupoma umiti.

Igiti kirekire civyamwa bimwe bifise ibara ryurwatsi rubisi ibindi bifise ibara ry'umuhondo, bikaba bifise amababi maremare asa n’urwatsi rubisi n'amashami maremare.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa vyinshi gose bita ibigori bifise ibara ry'urwatsi rubisi, uwo murima ukaba ukikijwe n'ibiti vyinshi gose kumpande bifise amababi menshi.

abantu beshi batandukanye bahagaze ahantu hamwe mu murima utewemwo imyumbati ifise amababi meshi bita isombe afise ibara ry'urwatsi rubisi n’amashami atukura.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira w'imbeho ufise ibara ry'ubururu n'ipantaro, uwundi yambaye agapira kagufi kera n'ipantaro ,bahagaze mukiraro c'impene bafashe imwe ifise ibara ry'umugina n'izindi nyinshi kuruhande.

Umurima munini utewemwo ibitegwa bita imyumbati bifise amababi asa n'urwatsi rubisi bita isombe, ukaba ukikijwe n'imisozi myinshi ku ruhande, mire mire gose.

Umugore yambaye agapira gatukura n'agatambara mumutwe gafise ibara ry'ubururu, akenyeye igitenge nama botine yera, afise umupira wamazi muntoki ariko aravomera umurima utewemwo ibiti birebire.

Ubwoko bw'icamwa bita ibungo , rifise ibara ryirabura hanze, hamwe nutubuto twirabura , hamwe numuhondo turi indani, kikaba gifise n'umurongo utukura bakaba babiteretse kumeza ifise ibara ryera.

Ishamba ririnini rwose rifisemwo ibiti vyinshi cane bifise bararya urwatsi rubisi hagazemwo abantu babiri iruhande hari igigoko bw'igikoko bita inguge gifisi bararyirabura.

Ahantu hanini gose hatewemwo utwatsi duto duto dufise ibara ry'urwatsi rubisi hakikijwe n'inzu nyinshi kuruhande, hamwe n'ibiti vyinshi gose bifise ibara y'urwatsi rubisi n'imisozi myinshi kuruhande.

Ahantu hatoya inyuma y'inzu hatewe utwatsi tugufi tugufi rusa n'urwatsi rubisi, hakaba hariyo intama zibiri zifise ibara ryera, imwe iryamye indi ihagaze zegereye inzu y'ubakishijwe amatafari.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibiharage bateretse ahantu hamwe, bikaba bifise amabara atandukanye, harimwo iritukura n'iryera bivangavanze, bikaba bifise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu bitanga amagara meza.

Umurima me nini cane utewemwo ubwoko bw'ibiterwa bita masaka bifise ibara ry'ugwatsi rubishi bikaba bisank' ivyameze ayo masaka akaba afise akamaro keza mu buzima bw'umuntu avamwo ibintu bitandukanyi.

Ubwoko bw'ibitegwa bita ibigori bifise amabara avangavanze harimwo iryera n'i ryu umuhondo bimwe bikaba bitonoye ibindi bidatonoye bigifse ibishishwa vy'urwatsi rubisi biteretse mu gaseke gafise ibarary'umugina.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibiyoba batonoye bifise ibara ry'umugina biteretswe ahantu hamwe ari vyinshi, ivyo biyoba bikaba bifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu bituma amaraso azunguruka neza.

Ibiharage vyinshi bitandukaye bifise amabara atandukanye harimwo ivyera, ibifise ibara ritukura n'ibisa n'umugina biteretse mu duseke tw'utwuma twinshi dutandukanye dukikijwe n'iyindi mifuko ku ruhande.

Ubwoko bw'ibifungurwa bitandukanye , harimwo: ibiharage ,n'umuceri , biteretswe mutudobo dutandukanye ,harimwo udufise ibara ry'ubururu, n'utundi dufise ibara ry'umuhondo ,bikaba biri ahantu hamwe bariko barabigurisha.

Umurima munini cane utewemwo ubwoko bw'ibiterwa bita ibiharage bifise amababi mato mato afise ibara ry’urwatsi rubisi, ukaba ugiye uciwemwo imirongo hagati yawo kugira bizokure neza bikagira n’amagara meza.

Umurima munini cane uteyemwo ibigori vyinshi gose, bifise amababi afise ibara ry'urwatsi rubisi, bikaba biriko biragururwa n'umuyaga cane, bikaba bikikijwe n'utwatsi twinshi ku ruhande, dufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umugore yambaye ishati ifise ibara ry’ubururu n’agatambara mu mutwe gatukura, ariko aragosora ibiterwa bifise ibara ry’umugina, iruhande yiwe hari umufuko wera wuzuyemwo ibindi biterwa.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibiyoba hariyo vyinshi bidatonoye n'ibindi kuruhande bitonoye bikaba bifise amabara atandukanye harimwo ibitukura n'ibisa n'umugina biteretse kumeza nini bifise ibara ry'umugina.

Umurima munini cane utewemwo ibigori bifise ibara ry'urwatsi rubisi bikaba biriko birasunigwa n'umuyaga mwinshi cane bituma bitemba bikaba bikikijwe n'utwatsi twinshi rwose kuruhande.

Umurima munini bahejeje gusoromamwo ibiyoba vyinshi cane bigifise imizi i ruhande yavyo n'amababi menshi afise ibara ry'urwatsi rubisi. Ivyo biyoba bikaba bifise akamaro kera mu buzima bw'umuntu.

Umurima munini cane utewemwo ibigori vyinshi gose bifise amababi maremare afis'ibara ry'urwatsi rubisi ukaba ukikijwe n'ibiti vyinshi kuruhande birebire gose cane.

Umugore yambaye agapira k’irabura, n'ijipo, n'agatambara mu mutwe k'irabura, yicaye ku ntebe mu murima munini cane utewemwo ubuyoba ariko arabusoroma, bukaba bugifise imizi n'amababi afise ibara ry’urwatsi rubisi.

Ubuyoba bwinshi cane bumwe budatonoye n'ibindi bitonoye bimwe yuka efisi barabitukura irindi ibara ry'umugina biteretswe ku meza nini cane ifise ibara ry'umugina.

Umufuko munini cane ufise ibara ryera wuzuye ubwoko bw'ibitegwa bifise ibara ry'umugina ukaba uteretswe kukiraro gifise amabara atandukanye.

Ubwoko bw'igiterwa gifise amababi afise ibara ry'urwatsi rubisi n'utubuto indani tw'irabura , kivamwo amavuta bakoresha mu guteka ibintu bitandukanye kugira bimere neza cane.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibiharage bifise ibara ryera biteretswe mu gaseke ari vyinshi gafise ibara ry'umugina kakaba kari ku meza ifise ibara ryirabura, ivyo biharage bikaba bifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu.

Ubwoko bw'igiterwa ,gifise amababi yumagaye k'uruhande, n'utubuto twirabura, kikaba kivamwo amavuta ,bakoresha muguteka ibintu bitandukanye ,kugira bimere neza.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa bifise amababi manini manini afise ibara ry’urwatsi rubisi, ukaba ugiye uciwemwo imirongo hagati na hagati kugira ivyo biterwa bizokure neza.

Abagore babiri, umwe yambaye agatambara gafise ibara ry'umuhondo mu mutwe, uwundi nawe yambaye akera, bariko baratora ibiharage bakoresheje uduseke tw'utwuma bakaba bakikijwe n'ikwi nyinshi ku ruhande.

Umugore yambaye agapira kera akenyeye igitenge gifise ibara ritukura ahagaze mu mifuko myinshi cane ifise ibara ryera yuzuyemwo ifu, ikaba iteye kamwe kukandi iri ahantu hamwe.

Ibigori vyinshi cane vyumagaye baboheye ku giti ari vyinshi bakoresheje amababi yavyo ivyo bigori bakaba babikuramwo ibintu bitandukanye harimwo nk'ifu hamwe n'ibindi.

Abagore benshi cane bari mu murima w'ibiterwa bita umuceri munini rwose ufise ibara ry'urwatsi rubisi bamwe bakabunamye bariko barabusoroma n'abandi bahagaze ukabukikijwe n'ibiti vyinshi ku ruhande.

Ubwoko bw'ibitegwa bita ibiharage biri mugafuko gafise ibara ryera indani n'ibara ry'ugwatsi rubisi hanze bariko baratera mumurima wuzuye ivu ivyo biharage bikaba bifise ibara ry'umugina

Ubwoko bw'ibiterwa bita ubushaza buteretswe ahantu hamwe ari bwinshi cane rwose bufise ibara ry’umugina, bukaba bufise akamaro keza mu buzima bw'umuntu butanga amagara meza.

Imifuko myinshi cane, minini minini ifise ibara ryera hamwe n’iry’urwatsi rubisi ku mpande, yuzuyemwo ibitegwa vyinshi gose bifise ibara ry’umugina ikaba iterekwse ahantu hamwe ari myinshi.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibiharage, bir'ahantu hamwe ari vyinshi gose bifise ibara ritukura, ivyo biharage bikaba bifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu bitanga amagara meza n'ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ikawa, batonoye neza bikaba bifise ibara ryera biri mu biganza vy'umuntu. Ivyo bitegwa bikaba bifise akamaro keza na kabi mu buzima bw'umuntu bituma udasinzira.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibiharage bifise ibara ry'umuhondo bikaba biteretse ahantu hamwe ari vyinshi cane, bikaba bifise akamaro keza m'ubuzima bw'umuntu. Bitanga amagara meza bigafasha no kubaho neza.

Abagore benshi bafashe ikiraro mu ntoke kiriko ubwoko bw'ibiharage butandukanye harimwo ivyirabura, ivyera, ibitukura, bifise ibara ry'umuhondo n'ibindi bitandukanye.

Ubwoko bw'ibiterwa bita umuceri bataratonora neza gifise ibishishwa vyinshi bifise ibara ry'umugina , umuceri ukaba unfise akamaro keza mu buzima bw'umuntu gutanga amagara meza.

Ubwoko bwibiterwa bita ibigori, bifise amabara atandukanye harimwo iritukura, iryirabura, iryera, iryumuhondo nayandi atandukanye avangavanze, batonoye ibishishwa biteretse kugaseke.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibigori bifise amabara atandukanye, harimwo ibitukura, iryirabura, iry'umuhondo n'ayandi avangavanze baboheye hamwe bakoresheje ibishishwa vyazo.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibiharage bifise ibara ry'irabura bariko bashira mu gaseke gafise ibara ry'umugina ivyo biharage bikaba bifise akamaro kanini m'ubuzima bw'umuntu ,bitanga amagara meza cane .

Ubwoko bwibiterwa bita ubushaza bifise ibara ry'umugina basheshe biva mu gaseke hari n'akayiko kimbaho kariko karabiyora bikikijwe n'amavuta ku ruhande

Imifuko myinshi gose ifise amabara yera hamwe n'urwatsi rubisi kumpande yuzuyemwo ibiterwa vyinshi gose imwe ikaba iteye hasi iyindi iteye hejuru kimwe ku kindi.

Abantu benshi batandukanye bahagaze kw’isoko y’ibifungurwa bitandukanye harimwo ibiharage , ibiraya biteretswe mu mifuko minini minini yera bariko baragurisha hariyo n’abandi bariko barabigura.

Abagabo batatu bambaye ibintu bitandukanye bahagaze mu murima munini cane utewemwo amasaka bariko barayasoroma. Ayo masaka akabavamwo ibintu bitandukanye harimwo nk'ubugari.

Ubwoko bw'ibitegwa bita ibigori bashize mu gafuko gafise ibara ry'umugina vyuzuye neza, bikaba bifise ibara ryera. Ivyo bigori bikaba bifise akamaro keza mu buzima bw'umuntu, bitanga amagara meza.

Abagore benshi cane bari mu murima mu nini gose utewemwo ibiterwa bita umuceri bamwe bakaba bunamye bariko barawusoroma hari yo n'uyundi ahagaze ukawukikijwe n'ibiti vyinshi cane ku ruhande.

Umugore yambaye agapira agafisibarary'umuhondo n'agatambara mu mutwe akenyeye gitenge yicaye hasi, ariko aratora ubuyoba bushashe ku gitambara kinini cera bufise ibararyoumugina.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa vyinshi gose bifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi, hamwe n'amashurwe afise ibara ry'umuhondo akaba avamwo amavuta bakoresha mu guteka.

Abantu babiri harimwo umugore akuze yambaye agapira kera n'umutaka hejuru hamwe n'umwana w'umukobwa yicaye kugiti bariko barasoroma bariko barasoroma ibiyoba mu murima munini cane.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibiyoba bahejeje gusoroma bigifise imizi n'ivu kuruhande rwose bifise ibara risa n'umugina hamwe n'amababi menshi afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'igiterwa gifise amababi matomato afsibeara ry' urwatsi rubisi gitewe mw'ivu nyinshi rwose ifsibara ry' umugina gikaba kitaramera neza gifise agashami ka gufi.

Umurima munini cane utewemwo ubwoko bw'iterwa bita Uburo bukaba bufise amashami yumuganye bukaba bukikijwe n'ikirere Gisa nabi gose, hasa nkahagira harwe imvura nyinshi cane.

Isoko nini cane igurishwamwo ibifungugwa vyinshi bitandukanye, hakaba hariyo umugore yambaye ikanzu ariko aragurisha ibiharage vyuzuye imifuko vy'ubwoko butandukanye.

Umugore w’umukecuru yambaye agapira kirabura, akenyeye n’igitenge n’agatambara mu mutwe kirabura, ariko aragosora ubushaza ku kiraro abuterera hejuru iruhande yiwe hari inkwi.

Ubwoko bw'ibiharage butandukanye bateretse muduseke twinshi dufise ibara ryera, ivyo biharage bikaba bifise amabara atandukanye harimwo ivyera, ibitukura, ibisa n'umugina hamwe n'ibifise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Umurima w'ibigori vyinshi vyumagaye bifise amababi afise ibararyumugina bikaba bisa nkivyeze, ariko vyaromagaye bikaba bivamwo ibintu bitandukanye harimwo nk'ifu.

Ibifunguwa vyinshi bitandukanye bariko baragurisha bakoresheje uduseke twinshi dutandukanye; hakaba harimwo ibiharage, imiceri n'ibindi bitandukanye. Ivyo biharage bikaba bifise ibara ry'umugina.

Imifuko myinshi cane minini minini irimwo ibifungurwa bitandukanye ikabifise amabara atandukanye harimwo iryera iry’urwatsi rubisi iryo umuhondo n'iry’ubururu iteretswe kutubaho hejuru kugira ntitote.

Umurima muto muto utewemwo ibiharage bisa n'ivyeze, bakaba bariko barabisoroma, bikaba bifise amababi menshi cane asa n'urwatsi rubisi, hamwe n'udushurwe duke duke.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa bita ibiharage bifise amababi menshi cane asa n'urwatsi rubisi, umurima ukaba ugiye uciwemwo imirongo hagati yawo.

Umugabo w’umutama yambaye ishati itukura n’agafukamunwa gafise ibara ry’umuhondo, ariko avugira mu cuma ahagaze impande y’ibigori vyumagaye bimanitse ku biti ku murongo bakoresheje ibishishwa vyavyo.

Ubwoko bw'ibiterwa, bifise utubabi dutoduto ,dusa n'urwatsi rubisi, bitanguye kumera bukebuke ,biva mukuzimu, hariyo ibivu bisa n'umugina, ivyo biterwa bikaba bikiri bito cane.

Umufuko mutomuto usa n'umugina, uteretswe kumeza wuzuyemwo umuceri utaratonogwa ufise udushishwashishwa dusa n'umugina uwo muceri ukaba ufise akamaro keza mu buzima bw'umuntu.

Inzu nini yubakishijwe amabati ayizungurutse nutwuma dufise ibara ritukura ikaba irimwo ibiterwa vyibigori vyumyagaye baboheye kurutwo twuma kumirongo.

Abagabo babiri, umwe yambaye agapira kera n'ipantaro yirabura, uyundi agapira gasa n'urwatsi rubisi n'ipantaro yirabura, bafise ibiti bariko barabagara ibitegrwa vyumagaye bikaba bikikijwe n'ibiti vyinshi kuruhande n'izindi nzu.

Ubwoko bw'ibifungurwa bita ibiharage biteretswe mu gaseke gafise ibara ry'umugina, kakaba gateretse ku meza y'irabura. Ivyo biharage bikaba bifise amabara atandukanye harimwo ibitukura n'ivyera hamwe n'ibisa n'umugina.

Abagabo batatu umwe yambaye ishati yirabura n'inkofero mu mutwe, uyundi agapira gafise ibara ry'umuhondo ,uyundi ishapo mu mutwe, bariko barasoroma uburo mu murima wabwo munini cane.

Ubwoko bw,ibiterwa bita imitonore ivamwo ibiharage bateretse ahantu hamwe ari miremire gose bakayibohera kamwe kukandi ikaba ifise ibara ry,urwatsi rubisi ivamwo n,ibaharage bisa n,umugina.

Ibigori vyinshi cane bifise ibara bifise ibara ry'umugina vyumagaye, baboheye ahantu hamwe ku biti bakoresheje ibishishwa vyavyo. Ivyo bigori bikaba bivamwo ibintu bitandukanye.

Ubwoko bw'igikoko borora citwa ingurube gifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iryera n'ayandi bivanganye kirikumwe n'icana cayo mu kiraro cayo.

Inka nyinshi cane, zimwe zifise amabara yera n’iyindi ifise ibara ry’umugina, imwe ifise amahembe mare mare bakaba bariko barayitera umuti bakoresheje urushinge, umwe yayifashe amahembe uyundi ariko ayitera uwo muti.

Inka nyinshi cane wose zifise amahembe maremare zifise ibara ry'umugina hakaba arimwo n'inyana zihagaze ahantu hanini rwose hatewemwo utwatsi twinshi n'ibiti birebire ifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Inka zibiri, imwe muri izo yambaye ihereni rifise ibara ry'umuhondo, zikaba zifise ibara ry'umugina, zihagaze mu twatsi twinshi twinshi dufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'ibikoko vy'ibitungwa bita ingurube bifise amabara atandukanye, hariyo iyera hamwe n'iyifise ibara ryera rivanze n'iry'irabura biri mu kiraro cayo vyubakishijwe imbaho, biriko birarya ubwatsi.

Inka nyinshi cane zifise amahembe maremare rwose zikaba zifise ibara ry'umugina zimwe ziryamye izindi zihagaze zikaba zikikijwe n'ibiti vyinshi ku ruhande bifise ibararya urwatsirubisi.

Inkoko nyinshi cane harimwo isake n'inkokokazi zifise amabara atandukanye harimwo izera, izirabura, izisa n'umugina n'izitukura n'ayandi avangavanze zihagaze ahantu hamwe mu kazu kazo.

Inka z'ibiri zifise ibara ry'irabura ziriko zirarisha ubwatsi ahantu hari ubwatsi buto buto zikikijwe n'ibiraro vyinshi vyubakishijwe imbaho hamwe n'amabati.

Umugore yambaye isarubeti ifise ibara ry'ubururu ari mukiraro c'inka kinini cane ariko arayitera umuti iyo nka ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura n' iryera rivanganye.

Inkoko nyishi cane gose zifise ibara ry'umugina zihagaze ahantu hamwe mukazu kazo hakaba hariyo akantu bakoresha mukuzigaburira gafise ibara ryera n' iritukura musi.

Inkoko nyinshi cane zihagaze ahantu hamwe mu kazu kanini kubakishijwe amatafari y'ivyondo, zikaba zifise ibara ry'umugina rivanze n'iryera hamwe n'iritukura hejuru.

Abaganga bibitungwa bamwe bambaye impuzu zisa n'ubururu abandi bambaye izera, bariko baravura igitungwa citwa impene kiryamye kumeza, bariko barakibaga.

Umwana yambaye umupira ufise ibara ry’urwatsi rubisi ariko arya umwumbati ufise ibara ryera yicaranye n'umuvyeyi wiwe. Uwo mwana akaba aryoherwe gose cane.

Ubwoko bw'igikoko c'igitungwa bita ingurube zihagaze ari zibiri imwe ifise ibaragera iyindi fis ibara ritukura rivanza n'igera hamwe n'igirabura ziriko zirarya ubwatsi mu kiraro cazo.

Umugabo yambaye isarubeti rifise ibara ry'umugina n'agafukamunwa ariko aravura inka rifise ibara ry'umugina bari mukiraro cayo cubakishijwe ivyuma hamwe n'imbaho.

Umugabo yambaye impuzu y'isarubeti ifise ibara ry'urwatsi rubisi asutamye mu nzu nini irimwo inkoko nyinshi cane zifise amabara y'umugina.

Ubwoko bw'ibikoko bit'intama, zifise amabara atandukanye harimwo izera; izifise ibara ry'umugina; n'izivangavanze, zimwe zikaba zikuze izindi zikiri ntoya, zikaba ziriko ziratambuka ahantu mu twatsi duto duto.

Ubwoko bw'ibitungwa bita ingurube ziryamye ahantu hamwe zifise ibara ry'umugina zose zikaba zikikijwe n'imbaho nyinshi cane. Aho hantu ziryamye zikaba zitanga inyama iryoshe gose.

Inka zibiri zifise amahembe mare mare zifise n' ibara ry'umugina zihagaze mukiraro cazo izo nka zikaba zitanga inyama nziza hamwe n' amata kugire umuntu agire ubuzima bwiza.

Inka nyinshi cane harimwo inyana n'izikuze zifise amabara atandukanye harimwo iyera n'iyirabura bivanganye zihagaze ahantu hamwe zikikijwe n'abantu benshi kuruhande.

Ubwoko bw’igitungwa bita inkoko zitarakura neza ziri ahantu hamwe zifise amabara atandukanye harimwo i ry'umugina iryera, zihagaze ahantu mubivu.

Inka nyinshi cane, zifise amahembe maremare gose, bita inyambo ,zikaba zifise amabara atandukanye harimwo izirabura zisa n'umugina. Zikaba zihagaze ahantu hari ubwatsi bwinshi rwose bufise ibara ry'uwatsi rubisi.

Umugabo yambaye agapira gatukura nipantaro isa nubururu ahagaze munzu nini cane yubakishijwe imbaho irimwo ubwoko bwibitungwa bita ingurube. Zimwe zikaba zifise ibara ryera izindi zirabura.

Ubwoko bw'ibitungwa bita ingurube zifise amabara atandukanye, harimwo iryera , iroza, n'iryirabura ziryamye ahantu hamwe mu kazu kubakishijwe imbaho nyinshi kumpande n'ibivu hasi.

Ubwoko bw'igikoko bita ingona kinini cane, kiba mumazi gose kikaba kirya inyama nyinshi gose , kikaba gifise amenyo menshi cane , ico gikoko n'igikoko giteye ubwoba gose .

Ubwoko bw'inyoni bita inuma ,ifise amabara atandukanye harimwo: iryera, iryirabura , iritukura, hamwe n'iryurwatsi rubisi ,ikaba ifise umunwa muremure ,iyo nyoni ikaba ikunda kuja ahantu har'abantu benshi.

Ubwoko bw'inyoni bita inuma ifise amabara atandukanye harimwo iry'umugina, iritukura, iryera hamwe n'ijyugwatsi rubisi ikaba ikunda kuja ahantu hari abantu benshi ihagaze ahantu hari uduti twinshi gose.

Ubwoko bw'ibikoko vyo mw'ishamba bita inguge bifise ibaragirabura hakaba ari yo kinini gihetse umwana wacu bihagaze mw'ishamba rinini rifise amabaye menshi asibararya urwatsirubisi.

Ubwoko bw'akanyoni gato gato gafise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iry'umuhondo n'iryera gahagaze ku giti c'amashami mato mato n'amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Agakoko ko mw'ishamba gafise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura, iry'umugina n’ayandi bivangavanze, kariko karatambuka mw’ishamba rifise utwatsi twumagaye.

Akanyoni gato gato gafise amabara atandukanye harimwo iry'urwatsi rubisi, iryera, n'iritukura hejuru ku mutwe, gafise umunwa muremure gahagaze ku giti kinini gifise amababi menshi asa n'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'inkende ifise amabara atandukanye harimwo iryera, n'iry'irabura, ifise umwana wayo mu nda ihagaze mu twatsi twinshi gose dufise ibara ry'ugwatsi rubisi ikikijwe n'igiti c'ivyamwa ku ruhande.

Ubwoko bw’akanyoni gato gato gafise amabara atandukanye harimwo iry’umuhondo, iryirabura, iry’umugina, gafise n’umunwa munini usongoye, kakaba gahagaze hejuru y’amabuye iruhande y’ivyatsi.

Ubwoko bw'igikoko c'umw'ishamba bita ingeragere gifise amahembe marem are gose kibagifise n'amabare atandukanye harimwo iryo umugina igera n'iryirabura ico gikoko kiba gikunda kwiruka rwose.

Ubwoko bw'inyoni bita ibisiga bifise amabara atandukanye harimwo iryera ,iryirabura, n'umunwa ufise ibara ry'umuhondo, bihagaze ku giti gifise amashami mato mato n'amashurwe afise ibara ry'umuhondo.

Ubwoko bw’inyoni nini cane ifise amababa mare mare gose ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura n’ayandi iriko iraguruka hejuru gose.

Inyoni nini cane ifise ibara ryirabura ikaba ifise amaguru maremare gose, n'umunwa munini gose ikaba ihagaze ahantu mu twatsi twinshi gose ikikijwe n'ibiti vyinshi.

Ubwoko bw'inyoni gatogato ,gafise amabara atandukanye harimwo iry'umugina ,iryirabura, n'amaso atukura. Gahagaze m'utwatsi tugufi tugufi dusa n'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'igikoko co mw'ishamba bita ifyisi kiri mu bwoko bwimbwa kiriko kiratambuka mutwatsi duto duto co gikoko kikaba gikunda guhiga cane kirya inyama rwose.

Ubwoko b'inyoni yo mw'ishamba ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura, hamwe n'iryubururu. Ikaba ifise umunwa muremure n'ubwoya bwinshi hejuru.

Ubwoko bw'inyoni nto nto zifise amabara atandukanye harimwo iryera, n'iry'irabura bivangavanze, zimwe zikaba ziriko ziraguruka, izindi zihagaze ku rutsinga runini rw'amatara.

Ubwoko bw'ikinyoni kinini kinini, kiri mu bwoko bw'ibisiga gifise amababa manini cane n'amabara atandukanye harimwo iryera, iry'irabura hamwe n'iryumugina bivangavanze, kikaba gifise izosi rirerire.

Ubwoko bw'igikoko bita imvubu kinini cane gose gifise amenyo mare mare imbere kikaba casamye. Ico gikoko kikaba gikunda kuba mumazi cane kirya ubwatsi.

Igikoko co mw'ishamba kinyini cane rwose gifise amahembu abiri imbere ku mazuru harimwo rimwe rirerere rwose kiri kumwe n'umwana waco co gikoko kikaba gikunda kurwana.

Ubwoko bw’igikoko co mw’ishamba kiri mu bwoko bw’imbwa bita ifyisi, kiriko kiratambuka ahantu hari utwatsi tugufi cane kikaba gikunda guhiga gose kirya n’inyama.

Ubwoko bw'inyoni nini nini bita umusambi zihagaze ari zibiri zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura, iry'umugina n'iritukura zihagaze mu twatsi twinshi gose dufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'igikoko co mw'ishamba kinini cane bita inzovu kiriko kiragenda n'umwana wayo, gica iruhande y'ibiti vyinshi cane binini binini bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'inyoni ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura n'iryumugina ikaba ifise umunwa muremure n'izosi rirerire ihagaze kugiti gifise amababi manini asa n'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'inyoni ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iryera, iry'umuhondo niritukura, ihagaze kw'ishami ry'igiti gifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'akanyoni gato gato gafise amabara atandukanye harimwo iryubururu, iryera, iry'umugina, n'iryirabura gahagaze gafise ifi mukanwa kavuye kuroba.

Inka nini cane ifise ibara ry'umugina yambaye n'ihereni, iryamye hasi mu twatsi twinshi ikikijwe n'utunyoni tunini tunini dufise ibara ryera n'umunwa usa n'umuhondo hamwe n'amaguru maremare.

Ubwoko bw'igikoko co mw'ishamba bita inguge gifise ibararyirabura gisa ni cakomeretse ku mutwe gikabakira ahantu mw'ishamba hari amabaye menshi afise ibara ry'urwatsirubisi.

Ubwoko bw'igikoko co mw'ishamba bita imfyisi yafashe ingeragere ikayica, iriko irayirya ahantu hari utwatsi twinshi gose dufise ibara ry'urwatsi rubisi. Ico gikoko kiba gikunda inyama cane gose.

Ubwoko bw'igikoko co mw'ishamba bita inkwavu ciruka gose, gihagaze ahantu hari utwatsi twinshi gose tureture dufise ibara ry’urwatsi rubisi. Ico gikoko kikaba gifise amatwi manini gose.

Ubwoko bw'inyoni bita imbata, iriko iragendera mu mazi menshi cane, ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo iryera, iryirabura, iryumugina n'umunwa itukura. Iyo nyoni baka bayitunga.

Ubwoko bw'igikoko co mw’ishamba co mu bwoko bw'ingurube, gifise ibara ry'irabura, harimwo igikuze n'izindi dutatu duto duto, gihagaze mw'ishamba ry’utwatsi duto duto, gikikijwe n'ibiti birebire ku mpande.

Ubwoko bw'inyoni nininini bita umusambi zihagaze ari zibiri zifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura, iry'umugina n'iritukura zikaba zihagaze mu twatsi tureture dufise ibara ry'urwasi rubisi.

Ubwoko bw'akanyoni gatogato k'amabara atandukanye harimwo iryirabura, iryera, iry'umuhondo n'iry'urwatsi rubisi gafise umunwa muremure kariko karaguruka, kanywa isose yo mu mashurwe.

Ubwoko bw'igikoko co mw'ishamba gifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iryumugina, iryera nayandi atandukanye kariko karatambuka mw'ishamba ifise ivyatsi vyumagaye.

Ubwoko bw'inyoni ninini zihagaze ari zibiri zifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iryera n'iritukura zikaba zihagaze mu twatsi tugufi tugufi dusa n'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'igikoko comw'ishamba bita ingunge kininikinini gifise ibara ryirabura kikaba gihagaze ahantu hari utwatsi tugufitugufi dufise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Ubwoko bw'inyoni nini nini bwo mu bwoko bwigisiga bufise amabara atandukanye harimwo iryirabura iritukura ihagaze kugiti gifise amashami matomato

Ubwoko bwinyoni nini cane ziri mubwoko bwigisiga bifise amabara atandukanye harimwo iryirabura niryumugina hariho niryera niritukura kumitwe ivyo bikoko bikaba bikunda kurya inyama.

Ubwoko bw'inyoni bita imbata, ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iry'irabura, iry'umugina n'iry'umuhondo, ihagaze mu twatsi tugufi tugufi dusa n'urwatsi rubisi, dukikijwe n'ikiyaga ku ruhande.

Ubwoko bw'akanyoni gatogato gafise amabara atandukanye harimwo iry'umugina n'iryirabura n'amaso atukura nutuguru tureture gahagaze mutwatsi twinshi tugufi tugufi

Ubwoko bw’inyoni ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iry’irabura, iry’umuhondo, namaso atukura rihagaze ku giti rifise akantu yishe mu maguru yaco.

Ubwoko bw'igitungwa bita imbata itarakura neza ifise amabara atandukanye harimwo iry'era n'umugina ry'umuhondo n'iryirabura kariko kagendera mu mazi afise ibara ry,urwatsi.

Ubwoko bw'inyoni nto nto ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, irisa n'umugina, hamwe n'ubururu bukeya, iriko irarya agafi ihagaze ku giti.